Omwishiki aine egaari kandi omwana ondiijo amuri aha rubaju egaari eriho ekidomora kandi egaari endiijo ebyami ahansi hariho omwana ayemereire aha rubaju rwayo ekidomora ekindi kiri ahansi kandi aha rubaju hariho ekikungu kiriho ebiti biine amababi gakinyansi

Abaana beemeriire, bajwire ebintu ebitarikushushana omwe ajwire omushweta oguriho ekigambo Uganda, kandi ondiijo eyererize obwara bubiri kandi ondiijo akwatsire aha munwa

Nibazaana omupiira kandi ni bashatu. Babiri bateire ebigyere byabo omupiira kandi ondiijo ari enyima yaabo. Omwe ajwaire ebirikwera kandi ondiijo ajwaire empare erikwiragura.

Ebimuri birabize biri omu runyiriri kandi enjoki etekaami aha kimuri kimwe kandi omu rubaju harimu ebindi bimuri ebitarikuhwezeka gye.

Omushaija ajwaire ekofiira ya kinekye n'esaati yamabara akwatsire omu byoma nakanika amashanyarazi.

Omugongo guriho emiti, hariho akahanda kakye k'eitaka. Omu rubaju harimu emiti mito kandi hariho n'orukingo.

Omushaija ayemereire aha rubaju aha nkungu y'enyanja aine akakoni omu ngaro kandi aha yemereire hariho ebyoondo n'amabare kandi amaizi gari omu maisho ge.